dagate paarkubba lawishshaho doogote kaameelu doogo aanano qixxeessa dandiinanni dagate paarkubba kaameelu paarkubbawinni baxxitanno lawishshaho dagate paarkee ofollinanniha barcuma afidhino

hodhishshu mannu mittu baichinni wole bayicha haa'rate horoonsi'ranno doogoote doogotte mittu quchuminni wole quchu maraahu mannu hodhishshunni

hodhishshu owaante wa aani hodhishshu owaante waaiima ha'nannoti markaawete jalbunni kurinni ha'neemmota hodhishshu owaanteeti yini

tenne yannara ayyaanaame komforaansubba babbaxxino babbaxxino quchumira mannanni leenlinatti kunni kuchumi baalunkura ayyaanaame komforaansubba ikkitaawiite ha're biiqqa lowo geeshsha baxisanno oforanubbw

ispoorte keeraanchimmate danchate ispoorte mannimmate guunteerano danchate ispoorte duucha beeteloosa hasiissanno ispoorte baalu coyira koro uutano

hodhishshunni bayichunni bayichoo sa a quchumunni quchuma ha'ra babbaxxino bayicho ha'ra dandiinanni hodhishshu owaanti heedhuru

quchummu dagate rosimini quchummu dagate rosii mine kuchumoh dagate rosimine quchumoho leedhannori dagate rosaano rosanno rosu mineeti

mootimmate elekitiroonikisete owaante mootimmate widoonni afi'neemmo owaante ikkitanna elekitiroonikisete uduunnichi bainkeha ikkiroontinni loosa hoogiro loossannoonkenno

tekinoloojeexxe horose kiirote aliidite tenneetinateeti yine kiiranu didandiime tekelinooji abbitinori xaa yannara la'ne akkiro lo wonta maalalsinsannore tekinoloojo tenni qixxaabe shikin

babbaxxitihu ispoortete danin lawishshahoo duqqinanni ispoortete dani yee'ra danna lawishshahoo ayirichi qollee godo'la umise ispoortete qolleete godo' umisnni isoortete isoortebx

quchumu minnate pirojekite yiinayeri afantannohu kuchummate giddo ikkitanna projekiteno mannaho horo uutannota ikkitan quchumu minnate projektubba

ispoorte duuchaawiite loosa hasiissanno isipoorte wo'mante yannara loosa hasiissanno ispoorte soodo hawarro ikko loosa hasiissanno ispoorte mannimmate danchate

harlate paarke yine addiyaddi su'ma uunoonnihu paarke wole babbaxxite wodaniti hedheenati lawishshawoo mittu manchi misi kixteeshshi'ranno paarke noo daako gini kayinnitini hatteenni baxxitanno haarkeeti dagaatinaawete daga calla la'ao

ispoorte wo'ma weete loosa hasiissannonke mayira xibba gargarano dandiita ispoorte daafirono hunate dandiinanni ispoortetenni lowo coye assa dandiinani ispoortetenni babbaxxe hojichoh assa dandiina kuyi daafira wo'ma weete ispoorte loosa hasiisse

tekinoloojixe mashalaqqe lowontanni kiirre didandiina lowote tekinolooje uutanno mashalaqqeno lowote xaa yannara luphiima bayicho amaddeno oj tekinolooje horo lowote

laawishaho ninkera sidamu maanira budu nonke hakkuno affini yinanihu budu nonke manati budeho yinani hakkone wodho yinani.

kalqete deerrinni ispoorte lowo manna baxillaano afidhi ispoorte kalqete deerrinni lowo manni loosanno aju shiimu wohu ispoorte lowo geeshsha loosanno ispoorte hasiissanno mannimma

mootimmatte elekitiroonokisete owaante tenne owaante afi'nannihu baadiyyete ikkikkinni quchumu qooxeessira heedhanno dagara mootimmate widoonni qixxaabbinoti elekitiroonokisete owaante afidhanni

gashshootima poolotiku lowo horo afi'rino polotikunni tan0anamm knni polotiku tantanuura fultanno daga hee'ra dandiita poolotikunni hasaabbanno daga poolotikunni codhanno daga hee'ra dandiite

isporte loonse dhibo hu dandiina ispoorte loonse hbaani shaalanno gede assi'ra dandiinahe lawihshaho gansho madiirinna ispoorte loonsiro dondee hunkiiniro gansho aaninni qannasa dandi